Shan kayan mayeˋ yanaˋ da illoliˋ daban daban kalaˋ kalaˋ, to shirya taimakoˋ ga: waa’yan sukeˋ famaˋ da shan maganin mayeˋ. Taimaako: gˋa wanda sukeˋ shan kayan mayeˋ ko kwayoyiˋ yanaˋ buƙatan shiriˋ mai kyau da kumaˋ nunaˋ tausayiˋ, matakai kalaˋ kalaˋ za a iya bin matakai kalaˋ kalaˋ domin taimakawaˋ mutum mai wannan matsalan. Na farkoˋ shi ne a fahimciˋ matsalar kai koyiˋ gameˋ da, ka koyar gameˋ da illolinsaˋ kumaˋ ka samuˋ, don kumaˋ kai koyarwaˋ yandaˋ ake samun warkewaˋ dagaˋ wannan halin, fahimtar cewaˋ wannan matsalar ba zaɓiˋ baneˋ amma cutaˋ ce wandaˋ ke buƙatan taimakoˋ da goyon bayaˋ. Tattaraˋ ƙungiyar taimakoˋ ka haɗa iyalai, abokai ko mutanen sa sukeˋ damuwaˋ, da sukeˋ da damuwaˋ ga wandaˋ ake son taimakawaˋ. Idan ze yiwuˋ ka nemiˋ kwararoˋ masanaˋ lafiyan hankaliˋ ko mai taimakawaˋ mai famaˋ da wannan matsalan don ya bada jagoraˋ. Shiryaˋ taron taimakoˋ ka kaffa manufaˋ, bayyanaˋ abindaˋ kukeˋ son cimmawaˋ kaman tilastawaˋ mutum ya aminceˋ ya tafiˋ jinyaˋ, zaɓiˋ lokacin natsuwaˋ, da lokacin natsuwaˋ, da lokacin da mutum yikeˋ cikin natsuwaˋ ba a cikin buguwaˋ ba, ko waniˋ mahalarta su rubutaˋ sakon da zai bayyanaˋ damuwaˋ da soyayya ba tareˋ da sukar mutum ba. To wannan dai taimakon mutum ya fitaˋ dagaˋ halin, ya fitaˋ dagaˋ halin shan kwayoyin nan babban aiki ne, amma yanaˋ yiwuwaˋ idan akayiˋ shi da soyayya haƙuriˋ da tsariˋ mai kyau. Na godeˋ.